Geejjiba jechuun adeemsa bakka tokkoo bakka tokkotti imaluu jechuu yoo ta'u; Turiiziimii jechuun daawwannaa, bashannana ijaan ilaaluun wantoota godhamu yoo ta'u; Immigireeshinii jechuun bakka bu'uu yookiin biyya tokko irraa biyya tokkotti sochii taasisuu, adeemuun 'Immigireeshinii' jedhama.

Maashinoota jechuun meeshaalee sasalphaa hojii gara garaa hojjechuu keessatti kan nu gargaaran meeshaa nuti hojii tokko ittiin hojjechuuf gargaaramnu, meeshaalee sasalphoon Maashinoota jedhamu.

Manneen dhugaatii jechuun mana dhugaatiin itti dhugamu yoo ta'u mana dhugaatiin keessatti gurguramu mana dhugaatiin keessa jiru yoo ta'u, mana nyaataa jechuun mana nyaanni keessatti nyaatamu yookiin mana nyaanni keessatti gurguramu jechuudha

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee fi qidoomina yeedaloo bakka tokkotti dhufanii 'Muuziqaa' jedhamu. Muuziqaan qidoomina sagalee fi qindoomina yeedaloo ti.